Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa salphaa fi bakka tokkoo bakka biraa fuunee geessuu dandeenyu, yeroo baay'ee uffata irra kaawwachuuf mana keessatti kan itti tajaajilamnuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru, konkolaataa gosa tokko ta'an hedduun bakka tokkotti, yeroosaan dhaabatani jiran, kan mul'isudha. Konkolaattonni kunis namoota iddoo tokkoo fuudhee gara iddoo biraatti geessuudhaaf kan tajaajiludha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru mana kitaabaa kan jedhamu yemmuu ta'u, manni kitaabaa kunis kitaabilee garaa garaa akka gosa gosa isaaniitti kan of keessaa qabuu fi kitaabolee hedduu hammatee kan argamuudha.

Waanta nuti suuraa kanarratti argaa jirru iddoo tajaajilli uummataaf itti kennamu yommuu ta'u, uummatni yeroo garaa garaatti iddoo kana dhufuudhaan waanta akka godhamuuf barbaadan, kan itti hojiirra oolchatanii fi kan itti gargaaramanidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo baay'ee naannoo baadiyyaa irratti kan hojiirra oolu yommuu ta'u, kunis dikee loonii hafe walitti qabuudhaan akka gogu gochuudhaan deebisanii karaa garaagaraatiin kan itti fayyadamanii dha.

Waanti nuti suura kana irratti arginu, bakka bashannanaa addaa boorana keessatti argamu yemmuu ta'u, haalli ijaarsa beeksisa kanaa illee baayyee kan namatti toluu fi nama hawwatudha.

Waanti nuti suura kanarratti argaa jirru konkolaataa geejjibaaf oolu yommuu ta'u, konkolaataan kunis namoota bakka tokkoo fuudhee gara bakka biraatti kan geessudha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, dibata rifeensaa kan ta'e kokanuut (coconut) kan jedhamu yemmuu ta'u, Dibatni rifeensaa Kunis iddoo garaagaraatti, namoota garaagaraa fayidaa hedduu kan kennaa jirudha.

Waanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru, mana hojii, namoota hojiiti. Hojiin Kunis mana sirreessaa rifeensa kan dhiiraa yemmuu ta'u, haalli isaan itti hojjetaa jiran kan baayyee nama hawwatuu fi haalli qulqulliina isaanii illee kan baayyee namatti tolusha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru dhugaatii maqaan isaa Meettaa Biiraa jedhamu yommuu ta'u, dhugaatiin kun dhugaatii yeroo garaagaraatti kan nama macheessuudha.

Suuraa kanarratti wanti nuti argaa jirru, namoonni hedduun uffannaa aadaa isaaniitiin faayamanii kabaja ayyaanaaf yeroo isaan walitti qabamanii shubbisaa aadaa isaanii beeksisaa gammachuu isaanii agarsiisaa jiran kan arginudha

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu wantoota naannoon sagantaa itti qopha'an kan agarsiisuu dha. Innis wantoota akka abaaboo fi wantoota biroo waliin ta'uun sagantaa tokko miidhagsuuf kan oolanii dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun, harka namaatii kan tolfamee fi kan baay'ee nama hawwatu, yeroo baay'ee manneen barnootaa kolleejjota garaagaraa keessatti kan argamuu fi barnoonni hundee qaroominaa akka ta'e agarsiisuudhaaf wanta kaa'amedha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru mana gurgurtaa qorichoolee aadaa yommuu ta'an, qorichooleen aadaa kunneenis gosaan garaagara akka ta'an akkasumallee wantoota uumamaan naannoo keenya jiran irraa kan qophaa'an ta'uu isaa dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru namicha akkasumallee fardasaa waliin yeroo inni boqonnaarra jiru akkasumallee fardisaa kun haala aadaatiin kan argamtudha. Fardi kun uffannaa kanaan kan inni miidhagee argamu yeroo baay'ee uuummata aadaa oromoo birattidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru lafa qonnaa bal'dhaa kan ta’e yoo ta’u, innis boqqolloo yoo ta’u, naannoo baadiyyaatti yeroo baay'ee kan qotamuu fi guddina misoomaa keessatti gahee guddaa kan qabaatudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru biqiltuu reefuu ol guddachaa jirtu yommuu ta'u, biqiltuun kunis halluu magariisaa fi baay'ee kan nama hawwatu kanofirraa qabudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa ammayyaa fayyadamuudhaan karaa itti dhugaatii nama macheessu keessattuu naannoo baadiyyaatti haga yoonaatti kan hojiirra oolaa jirudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru, meeshaa teekinoloojjii kan rifeensa qoorsuuf yommuu ta'u, keessattuu dubartoonni yeroo garagaraatti kan itti gargaaramanidha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru bakka seena-qabeessa akkasumas miidhaginni ijaarsa mana sanaatii kan baay'ee nama hawwatu, akkaataan teessuma manichaallee kan baay'ee qalbii nama hatudha. Manni kun haaala adda ta'een manoota jiran irra kan ijaaramee fi bifa nama hawwatu kan qabudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru, namoonni keessattiyyu, obboloonni dhiiraa iddoo tokkotti dhufuudhaan yeroo isaan itti tapha taphachaa jiran kan agarsiisudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jiruu kun Asxaa yommuu ta'u, Asxaan kunis kan inni bakka bu'ee jiru 'Biroo Bulchiinsaa Magaalaa Finfinnee kan jedhu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru yeroo itti seera kabachiistonni bakka tokkoo gara bakka birootti deemaa jiran kan agarsiisuudha. Isaanis haala uffannaa isaaniitiin iddoo garaa garaatti gahee mataa isaanii kan qabaniidha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu dubartii uffata aadaan faayyamtee akkasumas calleewwan garaa garaa godhachuudhaan waa'ee uffannaa kanaa warra hin beeknee fi aadaa ishee beeksisaa kan jirtuu dha.

Wanti nuti suuraa kanarraa argaa jirru lafa qonnaa kan fakkaatu yommuu ta'u, lafti qonnaa kunis biqiltuu hedduu bal'aa ta'een haguugamee kan argamuu fi haalli qotiisa isaallee baay'ee nama hawwatu, magariisummaan isaas baay'ee kan nama hawwatu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo namni qurxummii qabaa jiru kan agarsiisudha. Kunis qabduu qurxummii fayyadamuudhaan, kan agoobara jedhamu fayyadamuudhaan, yeroo inni itti qurxummii qabaa jirudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru beeylada manaa kan ta'e yommuu ta'u bineeldi kunis maqaansaa sangaa kan jedhamu yoo ta'u saallisaa kormaadha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru mana amantaa keessatti yeroo namoonni itti waaqa isaanii kadhatan, waaqa isaanii itti galateeffachaa jiran kan agarsiisuu dha. Kunis yeroo baay'ee mana amantaa garaagaraa keessatti kan argamu dha.

Waanta nuti suuraa kana irratti argaa jiruu immoo beladaa mana kan ta'aan kannen akka Sa'aa. Akkasumaas immoo ijjoolleen yeroo isaan walii wajiinntaphataan kan agarsisuudha. Naannoo kun baay'ee kan namatti toluudha. Keessattu naannoon kun naannoo baadiyaatti argamuudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun fuduraalee namoonni nyaataaf itti fayyadamzn yommuu ta'u, kunis maqaan isaa 'Mangoo' kan jedhamu yommuu ta'u namoonni iddoo gara garaatti kan itti fayyadamanidha.

Wanti nuti suura kanarratti argaa jirru dibata qaamaa yommuu ta'u, namoonni iddoo garaa garaatti kan itti fayyadamanidha. Dibatni kun dhiiraafis ta'e, shamarraniif rakkoo kan hin qabnee fi namni kamuu itti fayyadamuu kan danda'udha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, yeroo baayyee hordoftoota amantaa musiliimaa biratti kan taasifamuu fi innis akkuma inni godhaa jiru, rabbi isaa yeroo inni itti galateeffataa jiru kan agarsiisudha.

Wanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru yeroo allaattiiwwan qilleensa irra balali'an bishaan irra qubachuun bishaan dhugan; akkasumas immoo, bishaan irra adeemuun waliin yeroo isaan taphatan kan agarsiisudha.

Suuraa kanarraa waanti nuti argaa jirru mana nyaataa baay'ee bareedaa kan ta'e yommuu ta'u, namoonni yeroo garaa garaatti hiriyoota isaanii waliin, firoottan isaanii waliin akkasuma illee maatii isaanii waliin deemudhaan nyaata garaa garaa kan ajajatanii fi kan nyaatanidha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru yeroo itti seera kabachiiftonni akkaataa seerri isaan ajajetti dhaabachuudhaan alaabaa Itoophiyaa fi alaabaa naannoo Oromiyaa ol qabanii dhaabbatan kan nutti agarsiisudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa irru konkolaataa bakka tokkoo fuudhee bakka biraatti geessu yommuu ta'u konkolaataa keessas yeroo namoonni olseenaa jiranidha kan nuti argaa jirru.

Waanta nuti suuraa kanarratti argaa jirru Asxaa Itiyoo-telekoom yommuu ta'u, asxaan kunis iddoo garaa garaatti Itiyoo-telekoomiin ibsuudhaaf kan tajaajiludha.

Waanti nuti suura kana irraa argaa jirru, akkuma arginu, yeroo mucaan Kun gabatee gurraacha irratti jechoota barreessuudhaan akkasuma illee gammachuu ishee itti ibsaa jirtu yeroo itti arginudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru mukarraa kan hojjetame yommuu ta'u, mana keessatti waa tumanii bulleessuudhaaf akkasumas illee wantoota garaagaraatiif mana keessatti kan itti fayyadamnuu dha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu yammuu barsiistuun barattoota daree keessatti qayyabachiisaa jirtuudha. Akkasumas ijoolleen maal gochuu akka qaban kan itti agarsiisaa jirtuu dha.

Wanti suura kana irratti arginu kun meeshaa mana keessattis ta'e iddoo garaa garaatti tajaajilamnu yommuu ta'u, meeshaan kunis bishaanis ta'e wantoota garaa garaa ho'isuuf kan tajaajiludha. Akkasumas illee iddoo garaa garaatti shaayii danfisuuf illee kan itti tajaajilamnudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru, kophee dhiiraadha. Kopheen kunis, kan inni ofirraa qabu alaabaa Itoophiyaan kan faayameedha.

Kan nuti suura kana irratti argaa jirru yeroo itti fakiin namicha miila isaaniin wanta akka geengoo fakkaatu ol qabee jiru itti arginudha. Fakiin Kun baay'ee kan bareeduu fi harka namaan kan tolfamedha.

Wanti nuti suura kana irraa argaa jirru akkaataa itti fuula keenya bareechachuu dandeenyu kan nutti agarsiisudha. Akkuma suura kana irratti arginu obboleettiin kun fuula ishee akkaataa adda ta'een yeroo isheen itti miidhagfachaa jirtu kan agarsiisudha.

Suura kana irraa wanti nuti argaa jirru bakka bashannanaadha. Bakka kanas yeroo shamarreen tokko deemtee iddoo sanatti boqochaa jirtu iddoo sana illee daawwachaa jirtu kan agarsiisudha. Iddoon boqonnaa kunis bishaan tabba irraa gadi kufu, akkasuma illee kuufamee jiru argina.

Waanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru konkolaataa yommuu ta'u, konkolaataan kunis namoota bakka tokkoo fuudhee bakka birootti geessuuf yeroo baay'ee iddoo garaa garaatti namoonni kan itti tajaajilamanii fi itti dhimma bahanidha.

Wanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru namoonni akkaataa isaan itti wal gargaaranii hojii isaanii hojjechaa jiran kan agarsiisuu fi tokkoon tokkoon isaanii jaalala akkamii waliif akka qaban kan agarsiisuudha.

Wantoota nuti suura kanarratti argaa jirru namoonni wantoota garaa garaa kanneen akka habaaboo, gundoo fayyadamuudhaan yeroo isaan itti lafa sagantaan addaa jirutti naannoo sana bareechuuf itti fayyadaman kan agarsiisudha.

Waanta nuti suura kana irratti argaa jirru, mana nyaataa Hamirii kan jedhamu yemmuu ta'u, namoonni iddoo kana dhufuudhaan kan isaan itti dheebuu bahan, beela isaanii bahan, akkasumas gammadanii fi itti boqotanidha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, yeroo barattoonni erga barnoota isaanii xummuranii boqonnaaf gara alaatti bahanii yeroo isaan hiriyoota isaanii wajjin taphachaa jiran kan agarsiisudha.

Waanta nuti suuraa kana irra arginuu yeroo itti shamareewwaan lamaan uffanaa aadaattin faayamani akksumaas caalee mormatti, addatti godhachuudhaan hireefannaa godhacha jiraan kan agarsisuudha.

Wanti suura kana irratti argaa jirru dhugaatii yommuu ta'u dhugaatiin Kunis kan inni qaphaa'u bifa aadaatiin mana keessatti wantoota garagaraa irraa toftaalee garagaraa fayyadamuun kan qaphaa'udha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo itti ittigaafatamtoonni amantaas ta'e akkasumas aanga'oonni mootummaa yeroo isaan itti walii wajjin dhufanii haasaa taasisanii fi kan agarsiisu dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru meeshaa wanta tokko baachuudhaan bakka tokkoo bakka biraatti geessuudhaaf nama tajaajilanidha. Meeshaan kunis yeroo baay'ee mana keessatti, akkasumas bakka hojiitti, namoonni itti gargaaramanidha.

Waanti nuti suura kanarratti arginu iddoo gurgurtaa kuduraa fi fuduraalee yommuu ta'u, kan asitti argamanis kanneen akka muuzii, burtukaana, timaatima, fi kan kana fakkaatanidha.

Wanti nuti suuraa kana irraa arginu maqaan isaa baabura kan jedhamu yommuu ta'u, innis namoota bakka tokkoo fuudhee gara bakka birootti geessuu, biyya tokkoo fuudhee gara biyya biyya birootti geessuun kan tajaajiludha.

Wanti nuti suuraa kanarraa argaa jirru yeroo itti shamarreen tokko uffannaa aadaa uffachuudhaan akkasumas callee mormaa fi addarratti godhachuudhaan faayamtee miidhagdee kan argamtu dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti agarru yerootti seera kabachiistonnis ta'ee aanga'oonni mootummaa kabajaaf yeroosaan ol jedhanii dhaabbachaa jiran kan agarsiisudha.

Waanti nuti suura kana irraa argaa jirru, mana gurgurtaa Meeshaalee garaagaraa yemmuu ta'u, meeshaaleen kunis kanneen fuulaafis ta'ee qeensa dibatamuu fi miidhaginaaf kan tajaajilanidha.

Wanti suuraa kanarraa arginu yeroo itti namoonni keessattuu dubartoonni walitti dhufuudhaan akkaataa ogummaa isaaniitiin wanta bareedaa fi bifni isaallee baay'ee namatti tolu kanneen akka gundoofaa ta'an yeroo isaan itti hojjechaa jiran kan arginu dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jiruu kun yeroo itti namooni lama shamaraanifi dhiraawwan uffana aaddattin midhagaani ta'aa jiraan agarsisuudha.

Waanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru, barruu Mootummaa Asaffaa Wayyeessaan kan barreeffame yemmuu ta'u, mata dureen isaa 'Dooccoo fi leencoo' kan jedhu yemmuu ta'u akkasuma illee asoosamoota gaggabaaboo kan biroo kan of keessatti qabatedha.

Wanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru dubartii uffannaa aadaatiin faayamtee aadaa ishee mul'isuuf gammadaa jirtudha. Uffannaa aadaa isheetiinis faayamtee gammachuu ishee ibsaa jirti.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, taa'umsa yeroo garaagaraatti itti fayyadamnudha. Taa'umsi kunis yeroo baayyee biiroo keessatti, bakka hojiitti baayyinaan kan argamudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo itti shamarreen kun uffannaa adda ta'e uffachuudhaan waan uffatte kanalleee saboota warra kaanitti agarsiisaa jirtudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru bakka bashannanaa addaa yemmuu ta'u, bakki bashannanaa kun bifaan iddoo dheeraa ta'e kan qabu akkasumas bakka boqonnaa ta'e kan qabu, namoonni iddoo garaa garaadha gara iddoo kanaa dhufuun kan boqotani. Sababni isaa haalli qilleensa naannoo kanaa baay'ee kan namatti toludha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru yeroo baay'ee uumamuma naannoo kèenyatti argaman irraa kan tolfamu yommuu ta'u, innis haala aadaatiin kan tolchamee fi faayidaa gara garaa kan qabuu fi uummanni yeroo gara garaatti kan itti fayyadamaa jiranidha.

Waanti nuti suuraa kanarratti arginu maashinii infoormeeshinii gara garaa kuusuuf gargaaru yommuu ta'u, kunis karaa Kompiitaraatiin, karaa garaa garaa walitti wal qabachuudhaan infoormeeshiniin achi keessa jiru maal akka ta'e hubachuu ni dandeenya.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu lafa qonnaati. Kunis bakka dheeraa qabatee kan jiruu fi kan isa uwwisee jirus Xaafii dha.

Suuraa nuti asirratti argaa jirru kun lafa magariisa ta'erratti dhagaan dhaabbatee kan jiru ta'uusaa akkasumas lafnisaa magariisaan kan uwwifame akkasumas haalli qilleensa isaa tasgabbaa'aa kan namatti tolu dha.

Wanti nuti suura irratti arginu kophee yoo ta'u, kopheen kunis kan inni irraa tolfame gogaa irraa yeroo ta'u, haalli cimina isaa adda kan ta'eefi yeroo gabaabaa keessatti illee cimina isaa kan hingadhisnedha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu humna ittisa biyyaa yeroo isaan waliin taa'anii sochii qaamaa gochaa jiranii dha. Isaannis uummata duratti agarsiisaa kan jiranii dha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru allaattiiwwan jiran keessaa ishee tokko yommuu taatu, allaattiin kun bifishees ta'ee haalli hundumashee kan nama hawwatuu fi kan nama bohaarsudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru alaabaa biyyoota lameeniiti. Inni gara mirgaan argamu alaabaa Ameerikaa yommuu ta'u inni gara bitaan argamu alaabaa Itiyoophiyaatii.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru konkolaataa kan jedhamu yemmuu ta'u; Konkolaataan kunis kan fayyaduuf geejibaafidha. namoota bakka tokkoo fuudhee bakka birootti geessuudhaaf kan tajaajiludha.

wanti nuti suuraa kanirratti argaa jiru beeksisa bakka arga waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaana yesuus itioopiyaa sabakaas salaalii jiran agarsiisuudhaaf kan kaa'ameedha

wanti nuti suura kan arratti argaa jiru kuduraa yookan biqiltoowwan nyaataaf oolan yommuta biqiltoon kunis firiin yoof irraa qabu kun timaatimii kan jedhamu fi k0 suura kan irratti arga timaatimoonni warri diimaan bilchaatanii nyaataaf kangaan yommutaan warri kaan immoo kan inbilchaanne ta'uu kan agarsiisudha

wantinuti soora kana irratti argaa jiru yerootti xaphattoonni kubbaa miilaa dirreesinuudhaan xaba jalqabanii xaphattaa jiran kan agarsiisuudha xaphattoonni kunis garee lamatti qoodamanii jichuun garee faallaa lamaanii gidduutti kan xabhatamaa jiruudha

wantanuuti suura kana irratti argaa jiru meeshaa yeroo baay'ee koompiyutara waliin fayyadamnu yomoo ta'u hojii kenya haala salphaateen koompiutara irratti hojjechuudhaaf kan nama gargaaruudha

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru namoota hedduu uffannaa walfakkaatun faayamanii deeggarsa ispoortiidhaaf kan walitti qabaman ta'uu saanii kan arginuudha.

wanti nuti suura kana irratti argaa jiru dheerinoota safaruudhaaf kan gargaaru yommuu ta'u maqaan saaniiillee safartu jedhama safartuuliin kunneen dheerinoota gabaabaa ta'an kaneen akka seentimeetiranfaa safaruudhaaf kan tajaajulu

wanta nuti suuraa kana irratt argaa jiru beellada mana keessaa yommu taatu beelanni kunis maqaanshii Adurre kan jedhamtudha yeruu waayyee nama waliin mana keessa kan jiraattudha.

wanti nuti suura kanirra hubannu daayimman yeroo isaan daree barnoota isaanii keessa ta'uun wantoota isaanitti mame raawwochaa jiran kan agarsiisudha

wanta nuti suuraa kanirraa argaa jiru yerootti seera kabachiistoon oduu irratti ba'uudhaan yaada isaanii akkasumas abkaasaatti biyyuu kon geggeffamuu qabdu illee yaada tokko tokko miidiyaaf kennaa jiraan kan agarsiisua

Suurri as irratti arginu kun kan inni agarsiisu mana gurgurtaa meeshaalee miidhaginaaf kan olaniidha. Innis wantoota garaa garaa kan of keessatti qabatee fi miidhaginaaf shamarraniis ta'e namoonni garaa garaa kan itti fayyadamaniidha. Iddoo garaa garaatti kan argamudha jechuudha.

Wanti nuti suuraa kan irratti argaa jirru iddoo bittaaf gurgurtaa yommuu ta'u bakka bittaaf gurgurtaa kan irrattis kanneen akka burtukaana loomii fi kan kana fakkaatan illee gabaaf dhihaataniiru.

wanti nuti suura kan irratti argaa jirru kan inni agarsiisu foondheedhi sirriitti gukkutame bul'aa'ee nyaataaf akka ta'utti qophaa hejuu kan nutti agarsiisudha

wantinuti suura kan arratti argaa jiru kophee shamarranii kan jedhamu yommuu ta'u kopheen kunis ol kainsa kan qabuu fi miidha guna guddaa kan qabudodha shamarran iddoo garaagaraa yommuu deeman kan isaan kaawwatanii deemanii fi kan baay'ee namati toluudha

wanti nuti suura kan irratti argaa jirru meeshaa miidhaginaa yommuu ta'u kunis callee kan jedhamu yommu ta'u calleen kunis uffannaa aadaa garaa garaa wajjiin kan kaawwatamu yommuu ta'u miidhaginnaa fi bareedina guddaa kan nama gonfachiisudha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru mana jireenyaa yeroo duraa kaasee uummata baadiyyaas ta'ee iddoo garaa garaatti beekamu yemmuu ta'u manni kun mana godoo kan jedhamuufi kan inni irraa ijaaramus waantotuma naannootti argamaniin haala salphaatiin kan ijaaramudha.

wanti suura kanirratti argin raadiyoo kan jedhamu yoo ta'u nns hodiiffannoo yeroo garaagaraatti namoota biraan g'uuf kan tajaajiludha keessattu namoonni baadiyyatti argaman wanta kana hedduun ammayunaatti illee kan itti fayyadamaa jiranidha

suura kanirratti wanti nuti argaa jiru namoota sirba baname irratti shubbisa shubbisuudhaan agarsiisaniidha namoonni kunis uffannaa aadaa bareedaa fi walfakkaataa faayamanii kan shubbisaa jiraniidha

Wanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru biqiltuuwwan tooraan dhaabamanii jirani. Biqiltuun kunis Buna kan jedhamu yemmuu ta'u gidduu gidduu tarreewwan isaanii bo'oo kan fakkaatu kan argamudha.

wanti nuti suura kana irratti argaa jiru mana jireenyaa godoo irraa hojjetame yommuu ta'uu mana jireenyaa kana keessas maatiin jechuun abbaa fi haati ijoolleen kan keessa jiraataniidha akkasuma illee qe'ensaa beelladota garaagaraatiin kan qabame yommu ta'u kaneen akka ra’ee fa'a ni argamu

wantanuuti suura kana irratti argaa jiru yommuu itti gaafatamtoonni doogaraagararra jiran walitti dhufuudhaan sagantaa marii qabaachaa jiran kan agarsiisuudha

Wanti nuti suura kan irratti argaa jirru mana dubbisaa yommuu ta'u daa'imni yeroo ishin itti kaatee waa dubbisaa jirtu kan arginuu fi kitaaboliin garaagaraa akka toora toora isaaniitti ka'amanii yeroo jiru kan arginuudha.

Suraa kana irra kan nuti arginu yerootti maatiin jechuun haadhii fi helmi walii wajjiin xabachaa walii wajjiin kolfaa akkasumas wal bu'aarsaa jiran kan agirsiisuudha.

wantoota nuti suura kanirraa argaa jiru wantoota faayamii dhaginaaf oolan yommuu ta'an kanneen mormaatti godhataman kanneen gurratti godhataman kanneen qubatti godhatamaniifi kan kana fakkaastu argama

Wanta nuti suuraa kanarratti argaa jiru kan akka beeksasa fakkaatu yoommuu ta'u innis namoota naannoo sana jiran dadammaksuudhaaf akkasaan gara misomaatti seenan akkasaan gara hojiitti seenan kakaasuudhaaf wanta ojjetan waan akka beeksasaati.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru yeroo shaamarri miidhagina yookaan bareedina ishee eeggachuudhaaf Timaatima fayyadamuun ittiin ofqulqulleessuuf yaaltu kan agarsiisudha.

wanti nuti suura kan irratti arginu kun dibata rifeensaa kan jedhamu yommuu ta'u, dibanni kun rifeensa guddisuuf akkasumas dibeessa laaffisuuf ga'ee guddaa kan qabuudha.

wanta nuti suura kan irratti argaa jiru meeshaa mukarraa tolfame yommuota'u meeshaan kunis bakka wanta tokko ka'aatan yomuuta'u iddoo garaa garaa gidduutti qoqqoodamee kan argamuu fi namoonni garaa garaa tokko tokko qabatanii itti fayyadamuu kan danda'anidha

Wanta nuti suuraa irratti arginu kun yeroo baay'ee mana keessatti kan itti tajaajilamnu yommuu ta'u kunis kan inni hojjetame haala aadaa ta'een ummatuma keenya biraatti haadholii fi abboota keenyaan kan hojjetameedha.

wanti nuti suuraa kan irratti argaa jiru lafa qonnaa kan jedhame yootoo lafi qonnaan kunis dachee ballaa qabatee kan argamuu fi qonna kanirraa wanti argamu guddini misoomaatii billee shooroo laanaa kan xabatudha

wanta nuti suuraa kana irratti argaa jiru haala teessuma lafaa akkasumas magariisa uffatee argamuusa naannoon kun yeroo baay'ee oromiyaa keessatti kan argamuu fi bosona hedduu aguugamee akkasumallee magariisummaa uffatee kan argamudha

Waanti nuti suuraa kana irratti argaa jiru yeroo namichi ogummaa isaatiin gogaa fayyadamuudhaan wantoota garaa garaa itti tolchaa jiru kan agarsiisudha. Waanti inni godhaa jiru kunis hojii addaa kan isaaf uumee fi carraa bal'aa kan isaaf kennedha.

wanti nuti suura kanarraa argaa jiru mana gurgurtaa mi'eessitu garaagaraa yommuu ta'u mi'esituuwwan kanneenis ittootti dabalamuudhaan ittoon akka miyaa'u kan godhanidha

Waanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru namoonni hojii garaa garaa keessatti yeroo isaan qooda fudhachaa jiran kan agarsiisudha. Fakkeenyaaf yeroo namni ba'aa baatee bakka tokkoo gara bakka biraatti geessu akkasumas namoonni wantota garaa garaa baasanii yeroo isaan itti gurguraa jiran kan agarsiisudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru buna danfudha.

Waanta nuti suuraa kan irratti argaa jiru, dhugaatii alkoolii kan ta'e fi dhugaatiin kunis kan nama macheesu danda'u fi namoota umuriin isaanii waggaa 18 tii ool ta'aniif illee kan eeyyamamudha.

wantooniti suura kanarraa argin namoonni edduun karaa buufata duuniitiin iddoo tokko gara iddoo biraa yeroo san deemaa jiran yommuu ta'u duunii kanrra namoonni jiranan baayinni isaanii hedduu akka tellee arguu dandeenya

Wanta nuti suuraa kan arratti argaa jirru idduu bashannanaa keessattu immoo kan daayimmanii kan ta'e fi meeshaa nuti arginuillee daa'imman qabachuudhaan akkasaan itti bashannaniif akkasaan xabatan kan godhuudha.

Waanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru Konkolaattota hedduu kanneen waraana irratti qooda fudhatan iddoo isaan itti buufatanii jiran kan agarsiisudha.

Wantoonni nuti suura kanarra argaa jirru taphattoota kubbaa miilaa yommuu ta'an warri as irratti argaman hundi garee tokko jalatti kanramadamaniidha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru bakka bittaaf gurgurtaa yemmuu ta'u waanti iddoo kanatti gurguramaa jirus midhaan garaa garaa yemmuu ta'u akka gosa gosa isaaniitti kan argamanidha.

Waanta nuti suura kan irratti argaa jiru akkasaatti dhagaa mobaayilaa ta'e ittiin chaarjessuu dandeenyuu fi maaliin akka chaarjessuun kannutti agirsiisuudha

Namoonni nuti suuraa kan irratti argaa jiru atileetota bibbeekamoo iitoopiyaa akkasumas atileetota bibbeekamoo hiddoo biraa jiraataniidha isaan keessaa ammoo atileetii iitoopiyaa baay'ee beekamaatee qananiisaa baqqaleen atileetii beekamaa fi jaalatama jaarraa 21fa jedhamuun himamuusa akkan agarsiisudha.

wanta nuti suura kan irratti argaa jiru maqaan isaa konkolaataa kan jedhamu yommoo ta'u kunis namoota bakka tokko fuudhee bakka birootti geessuudhaaf kan tajaajiludha.

Wanti nuti suura kan irratti argaa jiru mana nyaataa akkasumalle mana dhugaatii bunaa kan ta'e yommuu ta'u iddoo kanatti namoonni garaagaraa laaqana irrattis cirees ta'e irbaata irratti kan itti gargaaramaniidha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jiru bakka qonnaa addaa yommuu ta'u lafti qonnaa kunis dachee hedduu dheeratee kan of keessatti qabatu fi lafti qonnaa kanarra wanti argamullee jireenyaaf jiruu dhala namaa keessatti ge'ee guddaa kan qabuudha.

wantinooti suura kanabatti argaa jiru aastaa mana murtii olaanaa gudina booranaa kan bakkabuu yomuuta kunis mana murtii kan faala ibsutuu ta'in kan ibsuu fi agarsisudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru dibata daayimmanii yoo ta'u dibata kan fayyadamuudhaan haadholiinista'e namoonni warri kan yeroo isaanitti daayimman isaanii qaama isaanii sukkuumanii fi wantoota garaa garaa itti fayyadaman kan agirsiisudha.

wanti nuti suuraa kan irratti argaa jiru akkaataarifiinsaa dhiirrittii sirreeffatu yommuu ta'u kunis ummata biyya sanaa biratti haala addatii fi hiika mataa isaatii kan qabudha

wanti nuuti suura kana irratti argaa jirru mana jireenyaa maatii hiriyoota mana jireenyaa kunis kan inni of keessatti qabu abbaa haadha ijoollee akkasumas firoottani garaagaraa llee keessa jiraachu kan danda'anidha

suuraanoti as irratti argaa jiru barruu masaduriinsaa amuumannaa jedhu yommotoo innis kaninni of keessatti qabatu kuusaa wiidduu orumoo kanneen ta'an afaan orumoo irratti hundaa'uudhaan kan barreeffamaniidha

Wanti nuti suura kan irratti argaa jirru yeroo namoonni tv garaa garaa irratti argamuudhaan waa'ee akkaataa jireenya saanii akkaataani milkaayina isaanii ummatatti beekesanii fi seenaa jireenya isaanii ummatatti himanidha.

Wanti nuti suura kan irratti argaa jiruu haala qonnaa ammayyaa yommuu ta'u jalqaba biqiltuwwan iddoo mijataa ta'etti akkasaan biqilan ergaa godhamiin booda erga isaan of danda'anii gara iddoo biraatti geeffamuun kan dhaabamanidha.

Wanta nuti suura kanarraa argaa jira hojii kan agarsiisu yommuu ta'u hojiin kunis yeroo inni itti shunqurtaawwan lafa jiran qodaatti naquudhaan yeroo inni kaasaa jiru kan agarsiisuudha.

wanti suuraa kana irratti arginu kun immoo wantoota nyaataa kuduraaf fuduraalee adda addaa kana agarsiisu yoo ta'u wantoota akka kaarootaa, raafuumaraa, kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabuudha nyaatota garaa garaalle hojjechuuf kan fayyaduudhaan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

Wantoota nuti suura kana irratti argaa jirru maashinoota garaagaraa wantoota dha'uuf gargaaran kan agarsiisuudha. Maashinoonni kunis hojii namootaaf kan salphisanii fi yeroo amma hojii gurguddaa kan hojjechaa jiraniidha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru yeroo dorgommii fiigichaa geeggeeffamuu fi akkasumas atileetii Itoopiyaa kan ta'e dorgommii kana irratti injifachuudhaan tokkoffaa ba'ee yeroonni xumure kan agarsiisuudha.

Wanta nuti suuraa kan irratti argaa jirru iddoo qonnaa kuduraafi fuduraalee adda addaa ta'anii fi laftii qonnaa kunis haala ga'aa ta'een itti soqamee akkasumas immoo firii gaarii illee kan of irraa qabuudha.

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jiru uumamaan iddoo garaa garaatti kan argamu yommoo ta'u dhagooleen wal cina taa'uudhaan wal utubanii dirree yookaan lafa uumamanitti yerootti argamaniidha.

wantinuti suura kan irratti argaa jirru yeroo baay'ee ummatanaannu booranaa biraatti beekamaa kan tie fi haala sirreeffannaa rifeensaa kangarsiisuudha isaanis akkasuman callisanii kan sirreeffatan utuntaan akka adaa isaanitti bareedanii kan ittiin beekamandha

suuraa kanarraa waanti nuti argaa jirru iddoo bashannanaa yommuu ta'u yeroo baay'ee namoonni deemuudhaan kan isaan itti bashannan iddoo qilleensi isaallee baay'ee kan namatti tolu bishaaniin marfamee kan jiruu fi kan namatti toludha.

wanti nuti suura kanairratti argaa jirru konkolaataa salaambaas jedhamu yommuuta'u konkolaataa kunis tajaajila kennuudhaaf kan tajaajiludha

Waanti nuti suuraa tana irratti argaa jirru yeroo namni itti haala teessuma lafaa uummataa argaman dinqifachuun daawwachaa jiran kan agarsiisu kunis baay'ee kan namatti tolu haalli magariisummaa isaa baay'ee ofitti kan nama harkisudha.

Wanti nuti suura kanarraa argaa jirru kuduraa fi fuduraalee garaagaraa yommuu ta'u kanneen akka paappayyaa, mangoo, timaatimaa fi wantoota garaagaraa kan of keessatti qabateedha.

Wanti nuuti suura kana argaa jirru yeroo yeroo shamarranii sadan wali wajjin baruu dubbisaa jiran akkasumas walii wajjin qo'achaa jiran gaaffiis wal gaafachaa jiran kan agarsiisudha.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

wantinuti suuraa kan irratti argaa jiru bakka bashannanaa addaa kantee yommoo ta'u haal ijars manesaa baay'ee kan namaawwatu akkasuma illee iddoo boqonnaa fi iddoo bashannanaa giddu galataatii kan tajaajiltudha

Namoonni nuti suuraa kan irratti argaa jiru dubartoota Oromoo yommuu ta'an isaanis uffannaa aadaa Oromootiin faayyemanii yeroon isaan waliin hojjechuudhaaf qopha'a jiraniidha.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru haalateessuma bareedaa bashannanaaf kan baay'ee namatti toluu fi magariisa uffatee kan argamu akkasumas haalli teessuma lafasaa baay'ee bu'aa bayii kan ta'e fi kan baayyee namatti toludha.

wanti nuti suuraa kanarraa argaa jiru meeshaalee sibilarraa hojjetaman iddoo tokko gara iddoo biraatti shiboowwan ibsaa deddabarsuuf kan tajaajilanii fi keessattuummoo baadiyyaaf magaalaarra wal qunnamsiisuuf kan tajaajiluudha.

Waanta nutti suuraa kan irratti argaa jiru kun, meeshaalee mana keessatti yeroo baay'eetti fayyadamnu yommu ta'u, meeshaan kunis kan tolfamu bifa aadaat'iin gogaa fayyadamuudhaan kan hojjetamuudha.

Waanti nuti suura kana irratti arginu Foon waaddii nyaata wajjiin dhihaate yommuu ta'u; Nyaanni kun nyaata baay'ee jaalatamaafi namoota hedduu biratti fudhatama kan qabuufi baay'ee mi'aawudha.

wanta nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa nyaata bilchiisuuf gargaaru yommuu ta'u wanti kun yeroo baayyee mana jireenyaa keessatti kan hojiirra ooludha akkasumas manneen hojii garaa garaa keessatti kan hojiirra ooludha.

wanta nuti suuraa kan irraa argaa jiru suphee fayyadamuudhaan bo'aawwan supheerraa argamaniidha isaan kunneen mana keessatti haala garaagaraa keessatti kannu tajaajilan yeroo garaagaraatti addaa knuuf kennaidha

Wanti nuti suuraa kana irratti arginu mana gurgurtaa meeshaalee yommu ta'u meeshaan kunis mana keessattis ta'ee alatti iddoo garaa garaatti naannoo buna danfisuuttis kan gargaaraani yoo ta'u isaan kunneenis supheerraa kan tolfamanii fi namoonni wanta naannoo isaan irra jiruurraa tolfachuu kan danda'anidha.

wanta nuti suuraa kanaarratti argaa jiru manneen dhugaatii buna akkasuma illee mannee nyaataa ta'anii bifaan kanaan nama hawwatan hiriyoonnii fi firoottan dhufanii wanta barbaadan nyaatanii bunas fayyadamanii iddootti ba'anidha.

Wanta nuti suuraa kan irratti argaa jirru lafa qonnaa kan jedhamu yoo ta'u kunis kan inni of irratti qabatee jiru biqiltuu boqqolloo jedhamu fi naannoo baadiyyaatti yeroo baay, ee kan argamu. Guddina oomshaa keessatti illee ga'ee guddaa kan qabuudha.

wantanuuti suuraa kan irraa argaa jiru uffannaa amantaa ymoota uffannaan amantaa kunis yeroo baay'ee amantaa ortodoksii keessatti kan ittiin beekamuu fi uffannaattiin amantii isaaniittiin ibsatan kasuma illee ittiihin baariidanii mul'ataniidha

wanti nuti suuraa kan irratti argaa jirru bakka bittaaf gurgurtaa yommuu ta'u wantoonni argamaniis wantoota gogaa irraa hojjetaman dhiiraaf ista'e shamarraniif wantoota garaa garaa bituun kan danda’amudha

wanta nuti suura kanirratti arginu kun uffannaa aadaa wajjiin yarou baayyee kan uffatu mimmuu ta'u calleewwan mormatti kaatanii fi bareedina dabalataa namaaf kennaan keessaa isaan muraasadha

wanti nuti suuraa kanarratti argaa jiru alaabaa gosa lama yommu ta'u alaabaan kunis ofiisaa kan danda, ee yookiin mataasaatii kan qabuu fi lamaan isaani iyyuu bifa walfakkaatuun kan hin argamne fi tokkoon tokkoon isaanii waan adda isaan godhu waan mataa isaanii kan qabaniidha.

wanti nuti suuraa kanarra argaa jirru yerootti dubartiin kun hojii mana keessaa itti hojjechaa jirtu yemmuu ta'u hojiin kunis kan inni nyaata bilcheessuu fi ittoo tolchuu fi kana kan fakkaatanidha.

wanta nuti suura kana irratti argaa jiru iddoo birtaaf gurgurtaa yommuu ta'u iddoo birtaaf gurgurtaa kanaddees wantoota akka uffataa wantoota garaagaraa kan gurguramuu fi namoon dhibbitan illee akkasuma iddootti argamandha

wanta nuti suura kana irratti argaa jirru dachii miidhagduu akkasumas illee magariisummaa uffaatte akkasuma illee dachaan gaaddidduun kan keessatti argamu ta'usa kan agarsiisuudha

wanti nuuti suuraa kan irratti argaa jiru konkolaataa yoo ta'u konkolaataan kunis biyyoota garaagaraa wal qunnamsisuudhaaf akkasuma biyya keessatti bakka tokko fuudhee bakka biroo geessuudhaan kan tajaajiluudha

wanti nuti suura kan irratti argaa jiru lafa gammojii kan fakkaatu hoomaa kanof irraa hin qabne, akkasuma illee iddoo tokko tokkotti dhagaan tuulamee kan argamuu fi biqiltoon kan irratti hin argamnedha.

Wanta nuti suura kana irratti argaa jirru yerootti namoonni lama dhiiraa fi shamarren uffannaa aadaatiin faayamanii yeroo isaan itti bashannanaa jiran kan agarsiisuudha

Wanti nuti suuraa kanarraa argaa jiru suuraan kun beeksisa hojiin wal qabate kan agarsiisuudha. Beeksisni kunis namoota hojii hin qabneef carraa hojii uumuu yommuu ta'u iddoo garaa garaatti bu'aa garaa garaa kan qabuudha.

wanta nuuti suuraa kana irratti argaa jiru biqilaa biqilee jiru yommuu ta'u biqilaan kunis firilee qabatee kan inni argamuudha. biqilaan kun iddoo garaa garaatti kan biqilu ofii isaas ta'ee namoonni dhaabuudhaan kan inni biqiluudha.

Wanta nuti suuraa kan irraa arginu jaarsoliin yeroo isaan itti gaabii isaanii uffatanii wal wajjin baay'atanii ta'anii walii wajjiin taphatanii fi wal bohaarsan kan arginudha.

Wanti nuti suura kan irratti argaa jirru namoota gaaddisa jala yeroo isaaniitti walitti qabamanii jiran kan agarsiisuudha. Gaaddisni uummata Oromoo biratti hiika mataasaa kan qabu yommuu ta'u, namoonni hedduun kan jalatti aara galfataniifi kan boqotaniidha.

wanta nuti suuraa kan irratti argaa jirrummu akkaataa aadaatii kan wal qabate yommuta innis miila walii dhiquudha kun yeroo baay'ee namoota hedduu biratti kan beekame fi kabaji oliilaachuu ijaalala walii qaban wali fibsuuf keessatti heeguddaa kan qabuudha

suuraa kana irraa kan argaa jirruyerooti bittaafi gurgurtaan geggeeffamu yommuu ta'u kunis wanti gurguraamaa jiru maqaansaa kan inni jedhamu akaayii garbuu kan jedhamuu fi iddoo garaa garaatti jaallatamumaa guddaa kan qabuu fi namoonni hedduun kan itti gargaara maniidha

Wanti nuti suura kana irraa argaa jirru ittoo shiroo tolfamee ba'ee dha. Ittoon shiroo kunis bifa adawaa ta'een distiitti hojjatamee kan ba'e yommuu ta'u kan baayyee namatti toludha.

wanti nuuti suura kan irraa argaa jirru meeshaalee miidhagina keessattuu kan shamarranii yommu ta'u wantoonni kunneenis kan qeensatti dibatamu akkasuma illee kan qubatti godhatamu hedduu kan qabateedha

wanta nuti suuraa kan argaa jiru fuduraalee yoo ta'an. isaanis burtukaan fi paappayaa yoo ta'an mi'aa hedduu gaarii kan qabanii fi kan namatii tolan namoonii yeroo baay'ee kan itti fayyadamaniidha.

Waanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru bakka gurgurtaa meeshaalee yemmuu ta'u; Meeshaan kunis maqaan isaa Saanduqa Reenfaa kan jedhamu yemmuu ta'u; Kan itti namni yeroo du'u baatamee iddoo awwaalchaa deemudha. Kunis yeroo baay'ee iddoo amantaa garaa garaa keessatti kan mul'atudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa turre ummanni naannoo tokko yeroo isaan walii wajjiin jiraatan yeroo isaan of walii wajjin bittaaf gurgurtaa garaagaraa geggeessan kan agarsiisuudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kophee dubartootaa yoo ta'u kophee kana dubartoonni fayyadamuun bakka tokko bakka biraa kan deeman yeroo cidha garaagaraa kan kaawwatanii fi bakka garaa garaatti kaawwatanii kan nuti arginudha.

wantanuuti suuraa kandaraa argaa jiru lafa qonnaa dheerana hedduu qabatii jiruuf akkasumas wanti as irratti qotamee kun namootaaf akka nyaataatti kan tajaaliluu fi guddina misoomaa keessatti ge'ee guddaa kan qabudha

Wanti nuti suura kana irratti argaa jiru kabaja ayyaanaa amantaa keessatti kan ta'e yommuu ta'u yeroo baay'ee amantaa Ortodoksii keessatti kun ga'e olaanaa qaba. Uummanni uffannaa isaaniitiin miidhaganii, dungoo qabatanii yeroo isaan itti waaqa isaanii itti galateeffataniidha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jirru allaattiiwwan hin miidhaguu halluun isaanii baay'ee nama hawwatu iddoo tokko qubatanii yeroo isaan jiran kan arginuudha. isaanis naannoo magariisa ta'e keessa kan buufatanii jiranii fi kan baay'ee namatti tolaniidha.

wanti nuti suura kanairratti argaa jirru hojii ogummaa kan ta'e suphee fayyadamuun wantoota buna danfisuuf gargaaran yommuu itti haati kun hojjechaa jirtu yerootti arginuudha

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jiru hojii addaa shamarrii kanaan hojjetamaa jiru yoomootau hojiin kunis nyaata mii'aa zeetii fayyadamuudhaan kan bilchaatu yomoota nyaati kunis namoota edduu biratti jaallatamummaa guddaa kan qabudha

Wanti nuti suuraa kanarratti arginu Astra kan jedhamu yoo ta'u, Astraan kun konkolaataa ispoortii kan bakka bu'uudha. Innis ofirraa alaabaa Itoophiyaa kan qabuu fi bifa miidhagaa ta'een kan hojjetameedha.

wanti nuti suuraa kana irraa argaa jirru bakka bittaaf gurgurtaa yommuu ta'u bakka bittaa fi gurgurtaa kanatti illee wantoota akka nyaataaf oolan, dibataaf oolan, dhugaatiif oolan, hedduu argachuun ni danda'ama.

wanti nuti suura kana irratti argaa yeroo baayyee miidhaginaaf kan godhatamu yommuu ta'u kan inni godhatamus harka irratti yommuu ta'u yeroo baayyees kan godhatu shamarran akkasumaas dubartoota dha.

Wanti nuti suuraa kanirratti argaa jiru yerootti dubartoonni uffannaa aadhaan faayamanii hawwaasummaa isaanii akkasuma illee hiriyummaa isaanii itti cimsan walii wajjiin xaphatan walii wajjiin kolfaan kan agarsiisuudha.

wanti nuti suura kanarra argaa jirru mana gurgurtaa dibataa yommu ta'u dibanni kunis qaamaaf akkasumas illee fuulaaf illee kan tajaajiluu fi yeroo garaagaraatti namooni hedduu kan itti gargaaramaniidha.

wanti nuti suura kanairratti argaa jirru mana dhugaatii fuduraale irraa hojjetaman yommuu ta'u wanti bakkeessaa irratti arga beeksisa namoonni akka gara mana sanaa dhaqaniii affeerudha.

wanta nuti suuraa kan irratti argaa jirru manna jireenyaa kan jedhamu yoo ta'u manni jireenyaa kunis maatiin abbaa fi haati ijoolleenis kan waliin keessa jiraataniidha

Wanta nuti suura kan irratti argaa jirru barruu kan jedhamu yoota'u barruun kunis matadureensaa barruun guuboon seenaa kunneenis asosamaa fi saayinsiisaa kan of kesatti qabatee dha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru faaya miidhaginaa kan ta'e yeroo baay'ee dubartootas ta'ee shamarran morma isaanitti kan kaawwatanii fi miidhagina addaa kan namaaf kennuudha.

wanti nuti suuraa kanirratti arginu bakka hojii beekamaa yommu ta'u kunis mana gurgurtaa foonii kan jedhamudha manni gurgurtaa foonii kunis rakkeenyaa kanneenakka sa'aa ta'uu dandaa kanneen akka hoolaa ra'eellee ta'unii danda'a jechuudha

Suuraa nuti as irratti arginu namoota sadeen uffannaa naannoo Booranaatiin faayyamanii miidhaganii kan jiraniidha. Uffanni kun yeroo baay'ee naannoo Booranaatti kan beekamu, Boorannis naannoo Oromiyaa keessa jiran keessaa isaan tokkodha.

wanti nuti suura kana irratti argaa jirra beeleda manaa kan taati yuu ta'u maqaan beeleda kanaas aduree kan jedhamtudha kunis nama waliin mana keessa kan jiraattuu fi haala namaa wajjin walitti dhufeenya gaarii kan qabbuudha.

wanti nuti suura kana irraatti argaa jirru kophee mana keessaa yeroo baay'ee yeroo miilee dhiqqatam akkasumallee yeroo dhaqna dhiqatan kan kaawwatabtuudha

Wanta nuti suuraa kana irraa argaa jirru meeshaalee miidhaginaa kan mormarratti kaawwatan akkasuma illee uffannaa irratti iddoo garaa garaatti kan godhaman miidhaginaaf kan gargaaranidha.

wanti nuti suuraa kan irraa argaa jiru namoonni yommusaan biqiltuu dhaaban akkasumas illee yeroo san walgar gaaruudhaan walii wajjiin hawwaasummaa cibsaan kan agarruudha

wantinuti suura kanirratti argaa jiru yeroo daawwattuun bakkara garaagaraa deeman iddoo keessa boqotan ofii isaaniif kan ta'u haala salphaati'iin kan isaanitti tolfatanii kirsatti boqotan kan agarsiisudha

suuraa kana irraa wanti nuti argaa jirru yeroo obboleettonni dubaraa uffannaa aadaatiin faayamanii walii wajjiin bashannanaa jiran akkasuma illee walii wajjiin gammadanii xabachaa jiran kan agarsiisuudha

wanti nuti suura kanirraa argaa dura lafa qonnaa kan jedhamu yomuutau lafti qonnaa kunis biqiltoota heedduu ta'an umishuudhaan umishtummaan akka guddatu kan taasisuudha

wanti nuti suura kanirratti argaa jiru qulqulleessituu bishaanii yommuu ta'u bishaanni haala garaagaraatiin yeroo waraabamu qulqullina kan hin qabne yoo ta'e meeshaa calaltuu jedhamuu kana fayyadamuudhaan qulqullina bishaani eeguun baay'ee barbaachisaa ta'e agarsiisuudhaaf kan kaa'ameedha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru, iddoo gurgurtaa qorichoolee aadaa ta'anii yommuu ta'u, qorichoonni aadaa kunneenis akkaataa gosa gosa isaaniitti iddoo iddootti baafamanii kan argamanidha.

wanti nuti suura kana irratti argaa jirru seer- eegistoota tarreen dhaabbatan dha.

Waanta nuti suuraa kan irratti argaa jiru, lafa qonnaa iddoo hedduu qabatee jiruu fi akkasuma illee jiruuf jireenya dhala namaa keessatti qooda guddaa kan qabu fi kan namoonni hedduun itti gargaaramanidha.

Wanta nuti suuraa kanarratti argaa jirru meeshaa ammayyaa yeroo ammaa namoonni baay'een itti fayyadamaa jiran yomuu ta'u, innis kan inni tajaajiluuf waraqaa kutuudhaaf kan tajaajiludha.

wanta nuti suuraa kan irratti argaa jirru alaabaa naannoolii jiran keessaa alaabaa naannoo Affaar yoommuu ta'u kan midhaginaa qabuu fi halluunsaa baay'ee kan nama harkisuudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru mana gurgurtaa dawaa kan jedhamu yommuu ta'u, manni qorichaa kunis iddoo garaa garaatti kan argamuu fi ajaja ogeessaatiin erga namaaf ajajamee booda gara iddoo kanaa deemamee kan bitamudha.

wanti suuraa kan irratti arginu kun yeroo baay'ee karaa cina irratti k argamu yoo ta'u kan inni agarsiisaa jirus akkuma barriffamni irra jiru agarsiisutti xumura wanta tokkoo n agarsiisudha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

waanta nuti suuraa kan irrai argaa jiru iddoo miidhagaa dachee keessattuu immoo oroomiyaa keessatti kan argama dachee miidhagduu iddoo hawwata tuuriizimii keessatti ille g'ee guddaa kan qabu bishaan gaarreewwan akkasumas illee lafoota magariisa diidduu kanuuf keessatti qabuudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jiru abaaboo bareedaa bifa nama awwatu qabu yommu ta'u abaaboo kan yeroo baay'ee keessattuu hiriyyoonni kan waliif kennan jaalala kan isaanii kan ittiin waliif ibsataniidha.

suuraan as irratti arginu kun maqaan isaa yaadannoo kan jedhamu yoo ta'u yaadannoon kunis kan inni tajaajiluuf wantoota garaagaraa irratti qabachuudhaaf yeroo barsiisaan barsiisuf ta'e yeroo garaagaraatti yeroo qayyabban irratti wanta tokko akka yaadannuuf kan irratti qabannodha

wanti nuti suuraa kan irratti argaa jiru mana ijaarsa irra jiruudha manni kunis kan ijaaramu namuunni garaagaraa gii isaanii ba'uudhaan akka sirriitti adeemaa jiru kan agarsiisuudha

Wanti nuti suura kan irratti argaa jirru, Alaabaa yommuu ta'u, alaabaan kunis kan inni bakka bu'ee jiru garee ispoortii kan bakka bu'ee argamuudha.

wanti nuti suuraa kan irratti argaa jiru bakka gurgurtaa kuduraaf fuduraa yommuu ta'u awanti nunakka muuzii anaanasii fikan kana fakkaatan edduun eddoo kanatti ni argame

Wanti nuti suuraa kanirratti argaa jirru yeroo itti namoonni alaabaa adda bilisummaa ummata oromoo kan ta'e uffachuudhaan akkasumas suuraa hacaaluu kan ofirraa qabu beeksisa kan fakkaatu waraqaa irratti qabachuun dhaadannoo isaanii agarsiisaa jiran agarsiisuudha.

Wanti nuti suura kana irratti arginu yerootti daldaaltuun waan daldalaa oolte meeqaatti akka daldalatte itti lakkaawwachaa jirtu kan agarsiisuudha.

wantinuti suura kan irraatti argaa jir abaabuu riif guddachaa jiru yommuta abaabuun kunis bifanamaawwatuu fi bifamii dhagna qabuun kan argamudha

suura kanaarratti kananuti argaajur bakka bashannanota jiran keessa tokko kan taate magaala harar yomooto akkasuma illee dubartii uffannaa miidhagina harariitiin faayamtee jirtuus hin arge

wanti nuti suuraa kan irratti argaa jiru kaartaa kan jedhamu yommuuta'u kunis namoonni yeroo boqonnaa isaanii iddoo garagaraatti hiriyoota waliin kan xabatanii fi kan ittiin bu'aaraniidha

Wanti suura kan irratti argaa jiru furtuu kan jedhamu yoo ta'u; innis manneen keessatti biirootti lafa garaagaraatti wantoota garaagaraa cufachuudhaaf kan nama gargaaruudha.

wanti nuti suura kan irratti argaa jiru aadaa ormoo keessatti baay'ee biekamaa kan ta ayyaan irrachaa yommuu ta'u uummanni naannoo kanatti argaman fannaa aadaa gosa gara garaatiin faayamanii aadaa isaanii mul'isuuf akkasuma illee naannoo bishaanii bira deemanii utuu irreeffachaa jiran kan nuti argin

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru fannoo kan jedhamu yoo ta'u kunis wantoota garaagaraarraa kan tolchame fi amantii keessatti hiika guddaa fi mataa isaatii kan qabuudha.

Wanta nuti suuraa kanarra argaa jirru mana gurgurtaa yommuu ta'u manni gurgurtaa kunis wantoota garaagaraa kanneen nyaataaf oolan ummataaf kan dhiheessu ta'uusa argina.

Namoonni suura kana irratti argaa jirru namoota bakka tokko bakka biraatti karaa seeran ala ta'een kan deemaaniidha. Isaan kunneenis baqattoota jedhamu. Hojii barbaacha yookiin immoo sababa siyaasaa irraan kan ka'e bakka tokkoo bakka biraa yeroo baay'ee kan deemaniidha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jiru fuduraaleen yeroo isaaniitti akkaataa nyaataa ta'utti qinda'aanii yeroo isaanitti gabaaf dhihaatan kan agarsiisuudha.

Suuraa kan irraa wanti nuti argaa jiru daandii-qalloo gara magaalaa biraatti geessu yomuu ta'u daandiin kun kan inni qaxxaamuru bosona keessa kan toyoo ta'u eddoon kun bashannanaaf daawwachuudhaaf illee kan baayyee nama hawwatu halli qilleensa isaas baayyee nama hawwatudha.

Wanta nuti suuraa kanarratti argaa jira namootni hedduun uffannaa midhagaatiin faayamanii yeroo isaani amantii isaanii gaggeffataa jiraniidha. Amantaan kunis amantaa Ortodoksii keessatti kan raawwatamuudha.

Wanti nuti suura kan irratti argaa jiru biqiltuu yommuu ta'u biqiltuun kunis iddoo garaa garaatti faayidaa garaa garaa qaba. Akka biqiltoota warra kaanii hojjaadhan hedduu yoo dheerachuu baatan illee iddooma jiraniitti bifa nama hawwatu kan qabaniidha.

wantanuti suuraa kan irratti argaa jiru ayyaana kabaj irrichaan wal qabatee namoonni hedduun tessattuu shamarran uffannaa aadaa wal fakkaataa ta'iin faayamanii yeroo isaanitti aadaa isaanii kan kabajuudhaaf ba'aan kan agarsiisudha

wanti nuti suura kana irratti argaa jirru meeshaa ammayya’aa yeroo ammaa kan baayinaan hojirra oolaa jiruu fi maqaan isaallee koompiitara kan jedhamu namoonni hedduun yeroo garagaraatti itti fayyadamaa jiranidha

Wanta nuti suuraa kana irratti arginu namoota garaagaraa uffannaa aadaa garaa garaatiin faayyamanii jiraniidha. Uffannaan aadaa kunis naannolee kanneen akka Arsii, Wallagaa, Baalee, kanaa fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatee jirudha.

Wanti suura kana irratti argaa jiru yeroo baay'ee kessattuu immoo yeroo durii namoonni masiin quxabatan wanta kana fayyadamuudhaan caalmiitti akka namqilbii namaawwatu akka nama bu'aarsu kan ittiin godhanidha.

wanti suuraa kana irratti argaa jirru beeksisa waa’ee safaarii koomii, magaalota keessa deemuudhaan . akkasumallee konkolaataa fayyadamuudhaan waa'ee isaa ibsaa jiraniidha.

wanti nuti suura kanirratti argaa jirru yerootti shamarreen kun uffanna aadaatiin faayamtee midhagdee yeroo isheen itti hiriyyoota ishee barbaada jirtu yeroo isheen itti sirbaaf illee qophaa’a jirtu kan agarsiisudha.

suuraa kanarraa wanti nuti argaa jirru maatii tokko kana jechuunis abbaa, haadhaa fi intala iddoo tokkotti uffannaa aadaatiin faayimanii yeroo san jiraniidha

wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru mana nyaataa haalli mii dhagna isa baay'ee nama hawwatuu fi maatiinis ta'e firoottan akkasumas hiriyoonni bakka kana deemuudhaan itti bashannanuudhaan nyaataalee itti nyaatanii ba'aniidha

Wanti nuti suura kana irratti arginu namoonni bakka bashannana addaa fi beekkamaa kan ta'e, wancii deemuudhaan walii wajjiin bashannanaa jiran agarsiisudha.

Waanta nuti suuraa kan irratti argaa jiru, hojiiwwan jiran keessaa isa tokko yomuu ta'u. Innis mana qulqulleessuu fi akkaataa qulqullina manaa eegudha. Kunis yeroo garagaraatti harmoonnisi ta'e shamarran hojii kana irratti bobbahuudhaan jireenya isaanii kan gaggeefata jiranidha.

Wanta nuti suuraa kana irratti argaa jiru manneen buna dhugaatii yookanis immoo manneen nyaatatti nyaatan hiriyoon maatiin dhaqanii itti wal affeeran fi itti boqotaniidha.

wantaniti suura kanirratti argaa halaabaa naannolee jiran keessaa alaabaa naannoo biinishaan gulgumur kan bakka buyemmuu ta'u alaabaan kunis bifaa kan nama awwatuu fi kan baay'ee nama titaluudha

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru mana gurgurtaa fi kanneen kana fakkaatani dha.

want inuuti suura kana irratti argaa jiru teessumawwan garaagaraa yommuuta, an teessumawwan kunis meeshaalii garaa garaa irra kan tolfamanii fi hedduu garaa garaatti wanta garaagaraaf kan fayyadaniidha. fakkeenyaaf yeroo walgaenyu jiraatu yeroo mareen garaagaraa jiru namoota hedduu bakka taa'umsaa tahu kan tajaajiludhu

suura kanarraa wantinuti argaa jirru yerootti seer eegsistoonni walii isaanii waliin gammadanii kolfanii xabachaa jiran kan agarsiisuudha

wanta nuti suuraa kanarraa argaa jirru yerootti dubartoonni uffannaa aadaa isaatiin faayamanii yeroo aadaaa isaanii kabajuudhaaf walitti dhufanii argaman kan agarsiisuudha.

Wanti nuti suura kanarratti argaa jirru mana yaalii kan jedhamu yoo ta'u mana yaalii kana keessattis wantoota garaagaraa walitti dabaluudhaan waan haaraa bakkatti uumamu akkasumas wanta akka seenaatti baratame hojiirra yommuu itti ooluu fi bakkatti hojiirra olmaasaa agarsiisamudha.

wanta nuti suura kanirra arginu teessuma biiroo keessatti yeroo baay'ee itti tajaajilamnu akkasumas bakka hojii garaa garaa keessatti hojjetoonni irra taa'uudhaan kan isaan hojii isaanii hojjetaniidha

wantinuti suura kan irratti argaa jiru bakki bashannanaa addaa nama hawwatuu fi bashannanaaf illee iddoo mijataa ta'eedha bakki bashannanaa kun haalli ijaarsa manasaa eddoonitti bishaandaakan fi magariisummaan isaalleekan nama hawwatuu fi qilleensa gaarii kan qabuudha

Wanta nuti suuraa kan irratti arginu waraqaa oduu hedduu of irraa qabu yommuu ta'u oduulee amma jiran akkasumas beeksisoota garaagaraa of irratti qabate kan jirudha.

Suuraa kanarraa kan nuti hubannu, yeroo seera kabachiistonni warra isaan ajajanirraa qajeelfama akkasumas fedha isaanii itti fudhachaa jiran kan agarsiisudha.

Suura kana irraa watnooti argaa jirru yeroo namoonni uffannaa aadaa garaagaraatiin faayamanii argamaniidha. Uffannaan aadaa kunis baay'inaan ummata oromo biratti kan beekamuu fi yeroo sirnaa aadaa garaagaraa irratti kan uffatamuudha.

Suura kana irratti waanti nuti argaa jirru yeroo itti namichi oduu irratti dhihaachuudhaan waa'ee ispoortii wajjin kan walqabate yaada isaa kennaa itti jiru; yaada jajjabinaas ta'eeyaada tokko tokko yeroo inni uummataaf dhiheessaa jiru kan agarsiisudha.

wanti nuti suuraa kan irraa argaa jirru fuduraa kan jedhamu yommuu tau innis maqaan isaa appilii kan jedhamuu fi iddoo garaa garaatti bittaaf gurgurtaa irratti kan oluu fi namoota hedduu biratti jaalatamu guddaa kan qabdha.

wantinuti suura kan arratti argaa jir namoon yeroo isaan naannoo baadiyyaa keessatuu naannoo manneen insirre bashannanaaf deemuudhaan udducha daawwachaa jiran kan agarsiisuudha bakki daawwannaa kunis magariisaan kanuffamii fi baay'ee kan nama hawwatudha

Wanta nuti suura kanarratti argaa jiru yeroo ummattani gaaddisa jalati walitti qabamanii jiran ummanni kun yommuu ta'an. Sirni isaanittiin geeggeeffamanis sirna gadaa kan jedhamuudha.

wanti nuti suura kana irratti argaa jiru namoonni yeroo isaan waldorgommii kubbaa miilaa irratti taphachaa jiran akkasumas namoonni tokko tokko taa'uudhaan isaan daawwachaa yommuu jiran kan agirsiisuudha